cora asati hissife diridi gaamo woga maaya maayidi duridi diageti beettosona ekazassateka issi cima addey toora oykkidi duridi dees

Issi wogga bithanee thooraaranne gonddalliyara naa7aa oykkidi eqqidaagee beeththees;i maayido maayoykka gaammo dere wogaa maayuwaa;a guyyeerakka eqqida asathi wogaa maayuwaa maayide eqqida.

nam7u asati xeelli le lo7iya oydeya bolla uttidi ay xeeliyakko sintaw xeelli bide oosona he nam7u asatippeykka issua yo huuphey guye bida daanatis

Assa naati issi derappe hara dereya baanayoo banta go'etiyo miishshatta shiishshi oyqqidi boosona he shiishshi oykkidi biddo miishatakka issi bitaney bolla ke'idi makina huphpheya bolla caanidi de'ees

Cora asati issife gididi daabuwa qanxidi de7oosona he asatu garsappeka nam7u asati gaammo dere asa woga maayoa maayi uttidageti etaara issife de7oosonna.

Darro wode gashe nayiti kaeiwugegiyi assa ufayisesi. Hedzu gashe natti issipe gididi marrani eqidosona ettika ayi xelidi miciyakoka eretena miccidi dossona.

Issi mishirya ba kushani bandira oykda micayda eqa utasu, aka ba huphiya bolla kopiya atha utasu, I hupheyka xeeliyode Keehi daro adusa danotesi, ufayetadaka micayda de'awus.

Gaammo heeran asa naatiyo demisha demisiya ooso qommati kewusse goshsha ooso he goshsha oosankka daro wode miziya tokku eggee daro demisha demisees.

asa naati baanta yo dursa phinzeeli banta keeththa dumma dumma mishagoetidi keeqana dandayoosona egan bi7oy keettaykka gilopkeeta gidi deesiyo mishan oosefidi deees

Isa naati bantamala dumma dumma metaon deia asatama dishin daro wode be'eqtes he asatutekka issi mishiriya issi hargada uttida macaasiyo lo'iya maawa mansawda deyawus

Laapun asati issipo shiiqidi issi keetta gassin utti utidosona eta garsapeka issi bikanoy haasayedi deees i haasayi ogakka usuppunati utidi si yidinne xaapidi de'oosona.

Tophiya dere aysiya bolla dumma dumma oso qommon daro asati de'ossona he asatika issippe gididi hametidi de'ossona xeliyodekka kehi daaro lo'ossona.

Issi heeran de77iya asatti dumma dumma banta herra nangishe deyssi bettessona darro asati bantta heera pittidi de'yagey bettosona.

bulacha qammay daro wode asa naxupu falqidi aattiyo qammatuppe issaa na7u asatikka bantabullachan dumma dumma mafinatun issife gididi dididi ageti deettesonna efisa banta kushiya duma dentidi asa be sd de7eesonna

seera naagisiya nam7u asatura issi bitanera gididi eqqi uttidosona etara eqqida bitaneyka xeeliyode keehi daro uhayqidi miicidi de7ees haybay miicisiyakko eretennakkoka.

Toqeya garpun deyiya dumma dumma heera asa seera naadisiya oosanchati de7oosona he oosanchatuppeka issoy eqqidi haasayi bides ikka eta oosa qoncisiya maaya maayi uttes

Heedzdzu mishirati issife gididi utti uttidageti beettosona etikka deelliyo wode maaydo maayoy booththa maaya maayoyka deelleode keehi daro lo'ees etikka lo'o sona.

nukuliliya zagisan dumma dumma doqasoyon deyia cora asati issife gididi uttidageti beettosona eka gabsafeka sintara di ageki suufiya gidi pheesiyo maala maa7idi lo7idi ukkida

Keehi cora hasafi issife shiiqidi kowaasiya be7iyo sohan utti uttidosona he asatu garsanikka tophiya bandora oykkidaagetikka geettosona.

alame zarsan asa naati kay7o kaassa qommoti daroti de7oosona he kaassa qommotappeka issoy kowaase kaassa xoro asatikka issife gididi koaaseya kay7idi deyageti beettosona

cora asati issife gididi maaran baynta maara naa gidi ekidageti beettosona heekkida asati garsafekka nam7o asati bootta gaabiya maayidi eqqida

Aleme garssan di'ya isporte qomotuppe issoy kuwasse kassa he kuwassakka wogga dembban daro nati issippe gididi ka'id diyaget bettosona issoyikka woxid bid des

Asa naati ha neyanne baana yoo neyanayo goo'eto mishatoppe issoy baajja jeeggidi pheesyooge eqqiltis a guyerakka gaamo albamin ceeygidi keehi daro aahoan xaafettida xuufe zeettees.

Toophphiya garssan dumma dumma thamaaretha thamaarissiya yunburshethi de7oosona; he yumbburshetikka daro thamaaretha ekkidi thamaarissoosona; thamaarothikka banththa borssaa oykkidi geliidde de7oosona.

Ha'i wodan asa naato yo hanneyanme baanayo'o ogeti giigishin beyoos he ogetuppekka issaa doozereya gidi qee siyo kaame giigissidi deees.

Dopphiya giddon dumma dumma feeran de'a asa naati baynta yo ushshayonne meecana yo' haatta dumma dummasowappe duuphishin daro wode beyoos issi mishireyakka pollappe haatta duuqayda deyaara beettawus.